Vana vanozobva kuchikora chavo chepashi vatongwara vokonawo kuerenga magama mashoma nekukwanise kunyore mazita.

Hwana husati waenda kuchikora chepuraimari humwene hwakona hunotanga wamboenda kuchikora kwahunotanga hweitamba huriyo izvi zvinovadakadza yaamho zvekuti vanozonzwa kuda kuenda kuchikoro .

Hwana hwedu husati hwayenda kuchikora chekutanga hunomboenda kwahunoenda kuchikora chekudakara hweisvikeyo hunofundiswa ikweyo kutamba neamweni izvi zvinozovapa kuti pavanozoenda kuchikora chekutanga vanenge vaakutowirirana.

Kufunda kwevana vepashi, kuno pfudze pfungwa dzawo, uye kunokudza garisana kwavanoyita nevamweni, chizvino pakuti vazova vada panokura varivana, vanowirirana nevamweni mumiganga, vasina hondo ne amwe.

Hwana hunofunde kuzvikora zvepashi pashi hunodakara yaambo pahunoenda kuzvikora nekuti kunoitwe mitambe yakasiyana siyana iyo inowadakadza inovaitazve kuti varambe vechida kuuya kuchikora kwakhona.

Hwana hwedu hudoko husati hwasvika kufundo yedu yepuraimari hunodakara yambo pahunoende kuchikora kwaho hwechindotamba ikweyo uye hunoyaeya yambo ngekuti hunenge hweide kuzwa kuti ticha anomboti kudini.

Hwana hwedu pahuno enda ku chikora che kutanga tinoona kuti huno dzidziswa ku erenga magama neku erenga manamba mashoma izvi zvino vapa kuti chidaka daka cheku ramba vechi enda ku chikora.

Hwana pazvinodzidza kuzvikora zvawo zvekutanga tinoona kuti vanofunda vechifundiswa kufunga ndopavanotanga kufunga vana vedu pavanozoenda kusekondari tinenge tataona kuti uyo pfungwaa dzake dzakadai.

Muzvikora zvepuraimari vana vanofanira kufunda vechigara pakanaka, nepekunyorera pakanaka uye mundau yakanaka.

Vana vedu vadoko vanokurudzirwa kuti vadakarire kuenda kuchikora, kunyanya vachi kuende kupuraimari vaya vanokurudzirwa kuti vade chikora uye varambe vachiendeyo kuitira kuti ndxondo dzawo dzikure.

Fundo yepashi-pashi inofanire kuremekedzwa ngekuti ndikwo kunotangire kuxasuka ndhlondo dzemwana haanozoenda mberi unonga atogadzirwa kubva fundo kufundo yepashi.

Vana hunodakara yaamho kakurutu pahunoenda kuchikora chepuraimari, ukagumeyo unoona hurifararira hweidakara hweidakara. Naizvozvo ana vanokurudzirwa kuti aende kuchikora.

Kufunda kweku puraimari kuno dakadza yamho hwana hunenge hwaka fanana hwaka hloka hembe dzahwo vei dakara zve ngezvino itweyo.

Hwana hunofundira kuzvikora zvepashi pashi, hunofanirawo kufundiswa zvemabasa emaoko kutanga huchiri hudoko, kuzoenda kuma kusekendari kwavo vanenge vane ruzivo rwati kurei.

Kuzvikoro zvepuraimari vana vanodakara yamhpo kuendeyo ngekuti pamweni pakona kune mijuwe yekuti vatambire zvimweni zvakona vanodakara ngekufunda kwavanenge veiita.

Vana vanosise kuende kuchikora kubva paudoko hwavo izvi zvinokudze nxondo dzavo kuti pavanozonyasa kukura vanozenge vooda kuzwa kude kuende kusekondari nekude kuzoende kumayunivhesiti.

Vana vanofunda kuzvikora zvepuraimari vanodakara yaambo pavanoenda kofunda ngekuti vanenge vachidakara nematicha avo.

Kuti vana vazozi vapedze zvikora azviambi ekupedza asi kuti vana vanofana kufunda fundo yekutanga iyi ndiyo yakakosha nekuti ndiyo inoumbe hwaro hwawo hwekuti vazinge veikwanise kushanda.

Kuti vana vedu vadakarire kuramba vechienda kuchikora ngakunge kune midziyo yekushandisa yakanaka yakakwana pekunyorera pakanaka ngapange paripo.

Hwana hwedu pahunoenda kuzvikora hunodzidziswa utsanana izvi tinozviona pahunoenda kana nenguwa yahunoenda komwa mvura hunomwa mvura pandau yakachengetedzeka.

Vana vedu pavanoenda kuzvikora zvekuxlaya tinoona kuti zvimweni zvikora kwakona vana vanodakara kuendayo. Ngekuti kune mitambe inoitwa yo yakasiyana siyana.

Kufunda kunoite ana kumasekondari sikuru, kunovaita kuti vaite vana, vanofu vanokura ndxondo dzavo dzakati twee, uye vanokwanise kunge vooreketedzana neamweni mune zvakanaka kuburikidza ngekufunda.

Vana vamweni vanofunda kumasekondari votofundiswa mabasa emaoko. Avo anozovaite kuti vazodzi vazoite mabasa kana vachinge vapedza kufunda kwavo.

Tinoonawo kuti vana vanofunda kumasekondari vamweni vakhona vakudzidziswe mabasa akasiyana siyana amweni akhona ndowo ekutoti vamweni vakubve kusekondari vokona kugadzira motokari.

Vana vanofunda kumasekondari tinoona kuti pfungwa dzavo dzinenge dzakura ngekuti vaakukona kushamwaridzana zvakanaka, kureketa veshe mune zvakanaka, vechi fundisanazve variyo kuchikorayo.

Ana ekusekondari mazuwa ano vaakufundiswa kunyangwe kubika mabasa emaoko eshe anofundiswa kusekondari tinotoona kuti vamweni vanobva vootokona kunyangwe kubika zvingwa kwemene.

Fundo yepadera iyo yekusekondari , inopa iyo pfungwa kumwana wabve kupuraimari kuti aziye zvaanoda kuzoita muupenyu kana achinge apedza kufunda.

Sekondari kwaakufundiswawo ana kunyazi kutore mufodho, awo mabasa anotobhadhara, kutore mifodho ndiyo mishando yemazuva ano nezviro zvaayo mazuva ano neraramo yakona yaayo mazuva ano.

Mazuwaano vana vanofunda kusekondari ,vaakudzidziswa zvakasiyana-siyana. Izvi zvinoonekwa ngekuti vaakudzidzirawo mabasa emaoko, uye vaakupawo kupuwa mukana wekuti vafunge ngezvavanoda kuzoitawo kana vakura .

Kufundwa kwekuma sekondari, kunofanire kupa pfungwa dzakura kuvana vedu vanoendeyo kuti wange wane ruziwo rwakakura.

Vana pavanofunda kuzvikora zvavo zvesekondari. Vana ava tinoona kuti vana vokona kuisa pfungwa dzavo pamwe vechiite chihwirangwe kuri kutsvaka dambudziko, uyezve kuti vanoripedza sei.

Mwana weshe wafunde kupuraimari une kodzero yekuti aendeo kusekondari azvinei kuti mukomana kana kuti musikana mwana weshe kodzero yake kuti awane kufunda pashi reshe.

Vana vanofunda kumasekondari mazuwano vanobva kuzvikora kwavo voziya zvavanoda kuzoita muupenyu kuburikidza ngemafundire avanenge vaita pasekondari.

Vana vanosise kufundire mabasa emaoko pavanoenda ku secondary kwavo kuitira kuti pavanozoenda kufundo yepadera zvinenge zvisinga chavanetsi ngekuti zvimweni zvakona vanenge vakazvifunda.

Zvikora zvedando rechipiri izvi zvinopa vana pfungwa dzati kurei ngekuti kunodzidziswa kuita zvakasiyana-siyana.

Vana vekusekondari vamweni vakhona vasvikeyo vakutofundiswawo kunyangwe kutsetse simbi kwemene nekuti pavanobve kusekondari kwavo vanenge vasisina dambudziko ngekuti vanenge vaane basa rimweni remaoko rovookona.

Ana azhinji akafundiswa kakurutu mabasa emaoko pavanenge vasvika kusekondari kwawo ngekuti ndizvo zvakuu zvayo mazuwa ano.

Vanasikana kuzvikora zvepasekondari tinoona kuti vanodzidziswawo mabasa emaoko zvakadai ngeekusona. Pavanozotobva kusekondai vanenge voziya kusona.

Vana vedu vanofunda kuzvikora zvinoteerera zviya zveksekondari tinoona kuti vakufunda mabasa emaoko kubva ipapo vanenge veiziva zvakawanda wanda.

Kuzvikora zvesekondari vana vaakufundiswa zvakasiyanasiyana kunyanya zvesayenzi unotoona vana vechitofunda ungatoti vatamadhokodheya.

Ana anosise kufundiswa kana kuenda kumasekondari ofunda ngezve mabasa emaoko achiriyo kuitira kuti paanozopedza sekendari yavo vozoenda kuzvikora zvedera vanenge vaane ruzivo rwakatikure.

Kufundwa kwemasekondari kunounze pfungwa dzekuti vana vaziye kuti vechipedza vanoda kuzoenda zvikora zvepadera zvakadai nekakoreji kana kumayunivhesiti izvi zvinope mukana kuvana kuti vange vane pfungwa dzakakura dzakatambanudzika.

Zvikora zvefundo yechipiri kusekondari vana vanofunda zveshe zvemabasa emaoko nezvemabhuku zveshewo nezvemutambo.

Vana vanofunda pa sekondari vanoonekwa vari vana vakufunga zvirinani kudarika vana vari paPuraimari ngekuti pfungwa dzavo dzinenge dzati putunukirei wo.

Vana vedu vanosise kukurudzirwa kuti pavanobva kudanto rekupuraimari vaende kudanto rekusekondari uko kunondokudze ndhlqondo dzawo kuti dzinge dzoofunga maringe ngeremangwana ravo.

Vana vanofunda kumasekondari kazhinji kamweni tinoona kuti vanoende kumabhodhingi vondogareyo. Kumabhodhingi vanenge vachirya variyo, izvi zvinoite kuti vakasire kubata zvevanofunda.

Vana vanofunda kumasekondari vana vanenge vati ibveyi zera ngekuti vakuziva zvavanenge veida Saka naizvozvo vanobva vafundawo zvinoita kuti zvizovapa pundutso mune ramangwana.

Kufundwa kunoitwa kusekhondari kunoite kuti vana vedu ndhlondo dzvavo dzikure uye vakure vari vana vanoziya kudetsera, nekudetserana munharaunda kuburikidza nekufunda kwaanonga aita.

Kuzvikora zvikuru zvakadai nekusekindari kwakanaka maningi ngekuti kunodzidzisa vana kuti vazive kuti zvidzidzo zvenyama zvakadai ngekugwinyisa mwiri zvakakosha maningi.

Vana pavanofunda kusekondari kwavo ,tinoona kuti pamweni pakhona vanokwanisa kunge votofundiswa mabasa ezvemaoko. Vanhani vanokwanisa kufundiswa, kudzidziswa ngezvekurima, vamwe vechidzidziswa ngezvekubika.

Kufundawo kwekusecondary kunodawo kufunda pachikora chakati hwee chakajeka chakatakazeka izvi zvinopawo kuti nevano fundapo nepfungwa dzawo dzinotambanuka zvakanaka.

Ku funda kwe ana e pamusoro echibve ku puraimari yavo kwakakosha ngekuti kuno kudze ndxondo kubve pa hudoko kuenda pahusharuka huri nani.

Vana vedu pevanoenda kofunda kusekondari, pamweni tinoone kuti vanondofunde kuyemba kwemene, uye tinoona vari vana vanondohlamburuka, vanobvayo vavana voziya zvavanoita.

Ana edu ngaendeswe kuchikora afundewo kusvika kusekondari uko kunovhura ngonxo dzavo kuti dzinge dzeiziva zvakanakira kufunda kwakona uyezve kuti vazoziva kuti ramangwana vanozomboitei.

Vana vanosise kudakarira kuende kumberi nechikora kana vabva kupurayimari yavo vaende sekondari uko ndiko kwavanozone vandudzwe pfungwa dzavo kuti dzide kuramba dzichienda mberi ngokuti ndivona dziso ramangwani renyika.

Vana vedu vanosise kurudzirwa kuti vafunde kubva kupuraimari voende kusekondari, uyezve vanofanira kukurudzirwa kuti vazive kuti fundo yavo inozoguma vasvikawo kumayunivhesiti.

Kufundiwa kwekumayunivhesiti kwakanaka maningi ngekuti vana vanofunda uye veigara varipamwe izvi zvinopa kuti vapanana pfungwadzavo pavange vachigunda kudaro.

Kuzvikora zvekusekodhari zvinofanira kuonekwa zviri zvikora zvakanaka maningi ,ngekuti ndikwo kunogumire fundo uye ndokunotore vana dzidzo yeshe inozope bundutso kunyika.

Kuma univhesiti kunofundwa zvidzidzo zvepamusoro soro uye kunudze pfungwa dzevanthu kuti vange vofundira mabasa avanozoda kuzoita kuupenyu hwavo.

Ana vanofunda kuzvifundo yepamusoro-soro yekumayunivhesiti, vana ava vanenge vataane kuziya kuti vanoda kuzomboita mabasa ari muupenyu. Vamweni ndivo vanozokone kuite madhokodheya, vozouya veitidetsera mumakanyi mwatinogara.

Fundo yekuyunivhesiti munyika zhinji inofanirwa kunge isingadhurisirwi vana ngekuti ndikwo kunobve kubudirira kwenyika uyewo vanotambudzika vakwanise kuhanirawo kuenda kufundo yekuyunivhesiti

Vana vano sise kuenda kufundo yapa dera yeku yunivhesiti uku kwava ndo wandudza pfungwa dzavo zvinovapa kuti vakone kuzo ite ma basa neku simudzira nyika yekwavo .

Vana vedu vanofunda kumayunivhesiti vanobvayo vane ruzivo rwakakura rwekuti pavanodzoka vanouya vodetserawo ndaraunda yavakabva.

Vana vanosise kukurudzirwa kuti vaende mberi nekufunda fundo yavo kusvika kuyunihvesiti, iyo kwavanozofunda fundo yepadera inovapazve kuti vazenge vechizoshanda vapedza kufunda.

Ikodzero ye muntu weshe kuti afunde kusvika paanoda asi vana vanozo enda kuma yunivheziti tino tarisirawo kuti hurumende iite kuti mitengo ye kuma yunivhesiti ikwanisike nge muntu weshe.

Ana anosise kuende kuzvikora zvemayunivhesiti kana vachinge vapedza zvidzidzo zvavo zvekusekondaei, izvi zvinopa mukana kuvana vedu kuti vange vane sarudzo yekuda kudzidzire mabasa avanoda kuzoita.

Kuzvikora zveyunivhesiti vana pavanoendeyo vanofanira kunge vaine pfungwa dzekuti vanoda kuzomboita mishando ipi kana vachinge vapedza.

Kufundwa kwekuma univhesiti kwakakosha yambo ngekuti ndiko kunounzwa bundutso mumhuri vana vanozobveyo vafundira mabasa vafunda fundo yepadera.

Kufunda kumayunivhesiti kunoitwa ngevana vedu kwakakosha maningi ngekuti iyoyo vanenge vodzidzira mabasa akasiyana-siyana, Amweni akona mabasa emaoko, amweni akona ndiwo mabasa anoshandwa vari mumaofisi.

Mayunivhesiti dayi awanda munyika kuitire kuti mwana weshe wapedza kumasekondari kwake ange ane mukana wekuendawo kuyunivhesiti.

Fundo yekumayunivhesiti inofanira kuderedzwa kuti veruzhinji vanotambudzikawo vaya vaonewo mukana wekuenda kofunda fundo yederayo.

Kumayunivhesiti vana vanoendeyo vanofunda zvakasiyana siyana angave mabasa emaoko kana mabasa ekushanda mumahofisi vanoitazve nemitambo yakasiyana siyana kuzvikorayo.

Zvakakosha kuti vana vedu vaende kuzvikora zvedera zvekupedzisira zviya zveoa univhesiti ngekuti kuzvikora kwekuma univhesiti ndiko kwawanotora fundo yakakosha iyo inopa pundutsa muhupenyu hwawo.

Kuma yunivhesiti kuno enda vana tino ona kuti vamweni vano fundire mabasa eku waka emene zvekuti vano tobva vane zvitupa zveku aka.

Kufundwa kweku Univhesiti kwakanaka ngekuti vana vedu vanoendeyo vanoenda vosvika vogareyo, izvi zvinovapa nguwa yekuti vatatiche mukuwo wega-wega pasina dambudziko.

Kufundwa kwedzidzo yekumayunivhesiti kunopa vana kuti vakone kufunga zvakadzamisisa uye vange vookona kusumudzire nyika ngefundo yavanenge vafunda.

Kufundwa kuno itwa kuma yunivhesiti kuno fanira kudetsera vana kuti vave vane ra mangwana raka naka ku budikidza nekuti vanenge vafunda dzidzo dze pamusoro dzinopa funduso zveku budirira kwe nyika.

Kufunda kunoita vana vedu kumayunivhesiti vamweni vakhona vanenga veigareyo vevhirya zvavanoda uyezve zvinola utano izvo zvavanenge vakafundiswa nekuziya kuti chikafu chavanofana kurya chinopa utano ngechiri.